teebuli zuɣu kopu gilaasi tamya ka kundu do tiŋgbani ni di pala di kundu kpee zaɣ' ʒee zuɣu ŋmani piɛla zaya ka o gbubi tii o nuu ni tii maa lana yɛla liiga bɔɣiwaɣila ka fulaawaasi be bini ni n-tamya

Katawiya ka bi ku tonto ka niraba gbubili ʒɛya konbon naa ʒiya ka yɛ o kanbon niɛma doo ʒiya ka yɛ sitira zaɣ piɛlli ka bin sabila bonbo dinni katawiya maa shɛŋa kama nyɛla zaɣ ʒiɛhi

Palli gariya loori piɛlli ʒɛya ka doo yɛ liiga piɛlli ʒɛ loori maa gbuni bunwola pa teebuli zuɣu ka bunpiɛla bɛ di gbunni yili karili ʒɛya du karili ʒɛya ka sanbood nim yiliyili li

Niraba laɣam ʒɛya ka bia ʒɛ bi tooni ka gbubi dala bia maa yɛla liiga piɛlli ka piri namda dozim paɣa ʒɛ o nyaanga ka bia gba ʒɛ o nyaanga bia maa zabiri nyɛla zabi chɛbisa

Bia ŋmaai bindirigu niŋdi doo maa nolini doo maa kpala ninkpara ŋmani piɛla ʒɛya ka bindira bɛ di puuni diriti nyɛla din biɛni ka suhi gba bɛ di puuni teebuli maa kama nyɛla zaɣ tankpaɣu bia maa yɛla liiga boɣa bihi

Paɣa n doya ka tiɛ o boɣu paɣa maa kama nyɛla zaɣ sabinli o niŋ suhupiɛlli ka do sitira zuɣu sitira maa kama nyɛla zaɣ bobgu zaɣ dozim biɛni zaɣ tankpaɣu biɛni zaɣ nuɣso biɛni kala nim maa

bihi laɣimya zaya ka zaŋ bɛ nuhi m buɣi bɛ nyɔri ni moontia za bɛ nyaanga ka moontia maa vari nyɛ zaɣ' vakahai shɛli nyɛla vakuma duri za bɛ nyaanga ka bɛ piri namda pabitipabitinima bihi maa shaba zabiri nyɛla zab' chabisa ka bɛ shaba ka zabiri

Palli gariya ka niraba bɛ di gbuni loori saɣamya zani ka binyɛra bɛ loori maa zuɣusaa taapooli sabinli pili loori maa doo ba moto ʒɛya ka yɛ liiga dozim loori maa koba dola yaɣali ka loori ʒiɛ gba doya

Dikpuni ka sabbu sabi paya sabbu maa kama nyɛla zaɣ sabinli bihʋ niŋ suhupiɛlli ka gbaagi gbanpiɛli paɣa Gbanpiɛli maa yɛla liiga piɛlli ka bin sabila bonbo o kpala ninkpara bihi maa shab piri namda nima ka shab bi piri

Paɣaba ye bɛ taada sitira ka ʒi binyɛra bɛ zuɣuri ni bɛ piɛla lain ka loorinima be bɛ luɣuli palli gari bɛ ni gari shɛli polo maa ka paɣ' so be loorinima maa nyaaŋa

Paɣa n ʒɛya ka wuɣi o nuu paɣa maa zabiri ni binshaɣu tamya o zaŋ tani nuɣso n lo o nyingoli kaai vuli o nyingoli ka namba piɛla sabi pa dizuɣu doo ʒɛ o nyaanga ka gbubi yɛ duɣurigu paɣaba gba ʒɛ o luɣuli ni

Salin gbiribi bɛ salin boɣali ni n gbiri salima tihi ko n giliba ka doo tam zuɣusaa ka yɛ liiga piɛlli ka so jinjɛm piɛlli doo maa puli nyɛla zaɣ titali bi bɛ bati bati puuni ka so yɛ liiga nuɣso

Paɣaba ayi wori wahi ka yɛ bi kaya ni taada niɛma niraba gba laɣim ʒi bi nyaanŋa ka foto girava gba biɛ bi nyaanga ka gbubi foto doo yɛ binŋmaa n ʒɛ yino nyaanga

Paɣa n ʒiya n bohanda o zaŋ gaɣabili tam o luɣuli ka ga agogo o zabiri ku laɣimmi n sa zuɣusaa ka o ʒi kuɣu zuɣu gilaasi bɛ o tooni ka loori nim bɛ gilaas nim maa puuni o yɛla sitiri sabila ka di boɣari nyɛ zaɣ waɣala

Sarati niŋya ka taabo nim kabisi ka yiya saɣam tihi saya ka yiya ʒɛ tooni ka di dikpuna nyɛ zaɣ piɛla niɣilim buɣum woya zaɣ sabinli kanka n lo n doya saa kuya ka zuɣusaa sabigi